Umama uthatha amanzi esibholaneni lapho kukhulunywa ngokuhlanzeka kwamanzi elizweni lase Rwanda.

Umfanekiso wokudweba xwayiso lemniningwana efundisa ngendlela zokusebenzisa amanzi ngendlela ehlakaniphileyo etshengiswa yilaba abaqeqeshileyo.

Umongikazi uhlaba ijekiseni isigulane sifake i face mask endaweni ebukeka iyi klinika kumbe isbhedlela.

Iqhula labantu abesemhlanganweni kumbe inkomfa bekhuluma ke ngezamabhisimisi kumbe ngezomsebenzi begqoke izimfonyo ebusweni obaba abathathu labomama abathathu beyisithupha bonke bephelele

Isibhedlela lapho okulabantu abalele embhedeni kugcwele ngezigulane. Ezinye zilele phansi kuswelakale indawo yokulala. Ama"nurse" labodokotela bayelapha laba abantu.

I chart elitshengisa imininingwane yokusetshenziswa komtshina othatha i gazi. I chart elimhlophe elibukisa imininingwane

inkonfa yabeziphathamandla ebanjelwe endaweni yase bhodi room bebuka imimpikitsha emdulweni kuyi bhayisikopo bexoxa ngezama bhizimusi kumbe ngezindlela zokusisela phambili

Umfanekiso weRwanda biomedical center ubonakalisa ngempawu zamabala ealphabet aqalisela kuri kubuye uba kucine ngoc kubonakaliswa lokhu kungamabala ayehlukeneyo.

Ibhakani elibonisa ukuthi leyindawo okuhlolwa khona imikhuhlane ebaliselela yona ke imikhuhlane emicinyane leyo ke yindawo yelebhu okukhangelwa zonke izinto ezibalisela amagcikwane.

Udokotela ohlola amehlo, uhlola isigulane ngomtshina wamehlo isigulane lesi siphekezelwa ngowesilisa ogqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka yena engugogo okhulileyo.

Esibhedlela isigulane silele phansi embhedeni lapho ke sihlolwa ngodokotela labomongikazi endaweni eyisibhedlela.

Umfanyana omncinyane uhlolwa isifuba ngudokotela ebambe lokhu ke okuhlolisa izigulane ekhanya elindwe ngumamakhe eceleni lapho uhlolwa ngudokotela ongubaba.

Umnuzana uthathwa igazi emunweni yilaba abezempilakahle. Ugqoke amagloves ukwenzela ukubana engabambi igazi lakhe.

Omongikazi bezempilakahle bahlola umphakathi begqoke amankawuso abomvu okwegazi, alotshwe ukubana ilanga lokukhangela kwenhliziyo ngomnyaka ka 2024.

Abezempilakahle begqoke izifonyo ezivala ubuso ukwenzela ukubana bengabambi igcikwane lapho besebenza ukuthatha amagazi esibhedlela phakathi kwabo kulolikhiwa umlungu labamnyama abathathu.

umongi ongubaba uhlaba ijekiseni umfundi kukhangele abafundi abane lapho endaweni yase kilinika

Ifriji ehlala amatestitshubhusi, okuhlolwa imikhuhlane lokugcinela mhlawumbe igazi endaweni yase lebhu kwezempilakhle.

Isakhiwo sekilinika yeSangwa, ibhakani libonakalisa umfanekiso webhakani leSangwa ekilinika.

Amangilazi abodokotela abancedisa ukuhlola izigulane nxa ziselatshwa endaweni yase"theatre" esibhedlela, lawa mangilazi ayayenza okuncane kube kukhulu .

Izikhali ezisetshenziswa ngabezempilakahle ekwelapheni izigulane, ezibalisela ingqamu zokuhlinza izigulane, lokunye okuhlukehlukeneyo kuhlezi ngendawo ngezindawo phakathi kwekhesi eluhlaza okwesibhakabhaka.

I scan sibonakaliso umfanekiso we scan. Inja ingulube lemvu . Kumi kukuthathu.

Umuthi wokukhwehlela igabha lokufakela umuthi wokukhwehlela lembodlela yokufakela umuthi wokukhwehlela kubili kulo umfanekiso.

Umhlobo wamaphilizi aqeda ubuhlungu asephetshaneni elilomfanekiso wabantwana abamhlophe oyinkazana lolijahana.

Umntwana omncane okhulakhulileyo ongaba leminyaka emibili , ukhangele udoli olidada oqhutshelwa ngesandla kukhanya ekuphiwa ngumzali lokho.

Yokuhlinzela abantu abagulayo lokho okungathwa ngesilungu yi"theatre".Kubonakaliswa kulemifanekiso yemibala eminengi nengi ehlukeneyo kuleyondawo.

Abafazi ababili babonisana lapho okugcinelwa khona abantwana abazalwe isikhathi sabo singakakwani. Labo bafazi bayakhombela betshengisana munye lamunye kubana kumi njani.

Imitshina wesibhedlela wokuhlola isigulane ubonakalisa imifanekiso enjengeye x-ray lokuhamba kwegazi lokunye okuhlukehlukeneyo endaweni yezemtholampilo esibhedlela.

Odokotela bagombolozele isigulani esilele phezu kombheda besihlola besixhume okokusihlola, obaba babili labomama ababili kunye lesigulani.

Iphamarcy, kulabantu abame phandle kwayo, kusepharmacy. Kulijaha loyintombazana. Oyintombazana ugqoke okulombala oyi white, okhanya elijaha ugqoke okulombala okuyi black.

Udokotela ongumama ukhangele umama ongumdlezane endaweni eyiklinika kumbe isibhedlela lumama ngumama okhulileyo ongudokotela.

Ilunga lamaqula akhanya esenkomfa ahlezi phansi amanye amile kuhlangene abobaba labomama abatsha, iqula leli kukhanya lise nkomfeni.

Iziphathamandla zihleli phambi komphakathi lapho kubizwe umhlangano obanjelwe ngaphandle kwendlu yokusebenza. Bakhuluma lomphakathi.

Isisu sowesifazena ozithweleyo okhangelele ukubalengane kungekudala lo owesifazana ukubambe ngezandla ukuthi azwe ukuthi umntwana uyahamba na esiswini.

Ijaha linatha amanzi evela esigubhini. Ligqoke ikawuso engumbala omnyama, lime ngaphandle ezihlahleni.

Ikhompiyutha ephakathi kwe"lab" ile "keyboard",le"mouse",le"computer screen".

Umhlobo weluba okhulela emadwaleni okhula unabe uchaye, usuze wachayela lasedalweni elikhonapho eduzane esivandeni samaluba.

Igabha lokugcinela amaphilisi elimhlophe lilombala wegolide ususiya ngaphansi kwalo libhalwe ngamabala atsho ukuthi lowo lawo maphilisi ngumhlobo bani

Amahlamvu aluhlaza endaweni engaphandle ilanga libalele umbala oluhlaza ucacile